Kune hosha dzinobata vantu vanoita zvepabonde, kwoita hosha dzinobata vantu ngebesha, kwoitawo hosha dzinongouya dzega. Asi muntu ukaona warwara ngehosha,e guma kuchibhedhlera kohinwa.

Zvemene -mene hosha dzakasiyana-siyana kune hosha idzo dzinokonzerwa ngekumwa mvura yakasvipa. Dzinonyanye kukonzere mundani kuti mupande asi tikazwa tinehosha ngatiende kuzvibhedhlera.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo kune hosha dzinokonzerwa ngepabonde koita hosha dzinokonzerwa besha koita hosha dzinongouyawo mukati memutumbi mwemundu.

Ngerimwe gore ndakamuka mundani mwangu mweipanda ndechoenda kuchibhedhleya. Vekuzvibhedhleya vanokubata zvakanaka. Vechondipa mutombo wekuti ndimwe, ndikatorapwa hosha yona iyoyo.

Tika ningira mukati mwe mutumbi mwe muntu tinoona kuti mungadai mwei batwa nge hosha dzaka siyana siyana asi kuti muntu angwarire hosha idzi unosisa ku hinwa ku zvibhedhleya.

Nyamashi unowu tinoringira kuti makore apfuura apo taiona kuti kwaiya ngehosha yakambopedza vantu kuuraya kuburikidza ngekurwara .

Tikaringira mukati mwentaraunda dzetinogara, tinoona kuti mune hosha dzinorwara vantu dzakasiyana-siyana. Asi zvinokurudzirwa kuti kana muntu ukarwara, gume kuchibhedhleya kobetserwa.

Nyamashi unouyu tinoona kuti hosha dzakati kuti kusiyana. Ngeiyi ndaa vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kohloiwa kuti vangadai vane hosha iri.

Tikaningira mukati mwembezi vantu vanorwara ngehosha dzakasiyana-siyana . Asi ukazwa une hosha unosisa kuenda kuchibhedhleya chiri pasinde newe.

Tikaringira mukati mwemutumbi wemuntu tinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana asi muntu ukazwa panopanda, ndapota unosisa kuenda kzvibhehleya kuodetserwa.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mentaramo dzevantu, ngeiyindava muntu unosisa kuenda kuchibhedleya kohloyiwa kuti ungadai unehosha irimukati memutumbi wako.

Igwinyiso remenemene hosha dzinodai kusiyana mukati mendaramo dzevantu asi muntu ukazwa kungatei une hosha unosisa kuenda kuchibhehleya .

Igwinyiso remene mene. Tikaringira mukati mwendau tinoona kuti mundau dzakasiyana siyana munenge mune hosha wo dzamwo wo imwomwo uye vantu vanosisa kudzidziirira hosha dzona idzodzo.

Igwinyiso remene mene munhu akazwa inge urikufungira hosha mukati mwemutumbi wako unosisa kuguma kuchibhelera kodetserwa mukuwo uchiripo.

Mitombo inosisa kuhina hosha dzaka siyana nge iyi ndaa hosha dzaka wanda maningi vantu vanosisa kuramba vei vhenekwa ngazi yavo kuti vabhuyirwe kuti vangadai vane hosha iri.

Nyamashi hosha dzawanda maningi, uye tinosisa kudzihinwa kuzvibhedhleya ngeveyo. Ngekuti ndivo vanoziya ngezvehosha dzakona kuti dzinorapwa sei, uye mitombo inoshanda ngeiri.

Nyamashi unouyu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya kune vantu vanotohambavo veifundisa vantu kuti vakarwara vanosisa kuguma kuzvibhedhlera, uye vanotoiswavo tumhatso twavo mukati memuganga mwatinogara,

Nyamashi unoo tinoona kuti utano hwakabaakosha maningi. Muntu weshe unosisa kunge ane chibhehleya chaanokwanisa kuhanira nekudetserwa ngekufundiswahe.

Igwinyiso remenemene tinoringira kuti mukati mwenharaunda dzatinogara muntu weshe unekodzero dzekuenda kuchibhhleya chiripasinde pake kuti anodetserwa.

Mukati mwenharaunda dzetinga dai teigara, munosisa kunge muine zvibhedhleya zviri pasinde pona apapo kuita kuti vantu vadetsereke kuti vagume kuzvibhedhleya kwena ikweyo.

Igwinyiso remenemene munthu weshe unosise kunge ane chibhedhleya chingadai chiri pasinde pake kuti azokwanise kugumeo ponapo paanenge awirwa nehosha.

Zvemene-mene tikaringira nyamashi unouyu tinoona kuti zvibhedhleya zvapasinde ngentaraunda dzingadai dzeigara vantu. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti muntu veshe unokwanisa kuhanirapo.

Zvekuronza ngemuromo zvega azvinyanyi kushanda, vantu vanosisa kuramba veienda kuchibhedhleya kubudikidza ngekufundiswa uye ngekuti zvibhedhleya zvingadai zviri pasinde pendau yawo.

Mukati mwentharunda dzatingadai teshe teigara tinosisa kuona zvibhedhlera pasinte ngekuti atisizi kuhamba mimango mikurutu kutsvaka chibhedhleya kohloyiwa ngezvengazi chete.

Igwinyiso remene mene zvibhedhleya zvinosisa kunge zviri pasinde ngentaraunda dzatinogara kuitira kuti vantu vasahamba mumango mukurutu kuenda kuzvibhedhleya zvona izvozvo.

Igwinyiso remene-mene hutano hwehloko hwakakosha maningi mukati memutumbi wemunhu ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka mukati mwendau take.

Hutano hwendoko hwakakosha maningi. Ngekuti muntu ukasaziya utano hwako ndipo paunopisira vombeya kuita bungu mupee mukati mwemataundi.

Hutano hwengonxo hwakakosha maningi mukati memuntu ngekuti hutano uhu unoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka mundaraunda.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti hunoita kuti vantu vadetsereke uye vakone kugarisana nevantu zvakanaka muntaraunda.

Igwinyiso remene mene muntu unosisa kuziya maringe nezveutano hwendxondo hwake ngekuti utano uhwu hwakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu. Utano uhwu hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka muntaraunda.

Hutano hwndxondo hwakakosha maningi pakati pemutumbi wemuntu, ngekuti ndihwo hunoite kuti muntu azozwi muntu pane vantu, uye akone kugarisana nevamweni zvakanaka.

Tinoringira kuti mukati mwentaraunda dzatingadai teigara, vantu vanosisa kuti varamba veivhenekwa maringe ngezveutano hwendxondo dzavo, ngekuti hwakakosha maningi hutano uhwu, mukati mwemutumbi wemunhu.

Igwinyiso remene mene kuzvibhedhleya tinosisa kuendeyo khonapo patinozwa nyama dzedu dzeipanda ngekuti ndau iyi inoita kuti tidetsereke kubudikidza ngevanoshandemwo vanoziva ngezvazvo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya, mune zviro zvakasiyana-siyana, tingati midziyo ,movha dzinoyita kuti mushando wepo, uyite nyore.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana zvinosanganisira movha idzo dzinositsa kutakura vanhu vanenge vazwa hosha.

Ngendaa yemaphorofita kana n'anga dzakati kuuya, vantu vazhinji vaifa ngekuda kusaenda kuzvibhedhleya ngekuda kuphorofitwa. Muntu ukazwa hosha yakubata ,guma kuchibhedhleya kodetsereka.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera munoenda vantu vakasiyana siya kuti vadetsereke vamweni vanoenda kufundiswahe maringe ngezveutano.

Mu zvikora zvino fundisa vantu kuti vazo shanda ku zvibhedhlera zvi bhedhleya indau iyo yatino enda ponapo patingadai tazwa kuti nyama dzedu dzino panda.

Zvemene mene mukati mwezvibhedhleya ndimwo munosisa kurapwa vantu vane hosha dzakasiyana siyana dzingava hosha dzepabonde kana dzemundani munopanda.

Zvibhedhleya zvakabaanaka yaampho mukati mwendaramo, ngekuti zvinosisa kutipa mitombo pona apo patinenge tazwa hosha, ingadai yeida kupona mukati mwedu.

Nyamashi unowu tinoringira kuti muzvibhedhleya mune ndau udzo dzinochengetwa vantu vanenge vatamika kuti vasaora.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune vantu vanoziya ngezvemitombo saka tinosisa kugumeyo ponapo patinenge tazwa kuti nyama dzedu dzinopanda.

Vantu vekudhaya vaisaenda kuzvibhedhleya asi nyamashi unowo muntu ukatozwa besha tinotorumbeyo ngekuti kunodetsera, kunodetsera ponapo patinge tabatwa ngehosha.

Mukati mwezvibhedhleya munosisa kuhinwa munhu weshe zvisina kuti angawa sekuru, kana kuti varumbwana kana hurwani, vese vanosisa kudetserwa kona ikweyo.

Nyamashi ndaguma kuchibhedhleya hayi pona apo pandanga ndazwa mudumbu mwangu mweipanda zvisingaiti. Ndagumeyo dhokodheya wandihloya, ochoondibhuira kuti ndimwe mutombo uyu.

Wakamboguma kuchibhedhleya ere vantu vekuchibhedhleya vanobabata antu zvakanaka maningi uye tinobahinwa kubudikidza ndivo vanotipe mutombo.

Muntu ukarwara guma kuchibhedhleya. Taramba vantu vanoti vakaroyiwa iyo iri hosha inorapika. Vekuzvibhehleya . vanobaakubetsera kuti ukwanise kupona pahosha yona iyoyo.

Nyamashi unowu tikaringira kuti muntaraunda kana kuti muzvikora vantu vazhinji vanofundiswe maringe ngezveutano, ngekuti utano hwakakosha pamuntu.

Nyamashi unowu tinoona kuti zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti kune antu anotofundiswa ngezvehutano Kona ikweyo vozouya veitifundisawo mukati mendaraunda dzedu.

Igwinyiso remene-mene vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano. Ngekuti hutano hwemuntu hwakakosha maningi pandaramo yake hunoita kuti arambe ari muntu vakagwinya.

Nyamashi unou tinoningira mukati mwezvibhedheya vanthu vazhinji vanofundiswa maningi ngekuti vadzivirire zvirwere zvingaita zvirwere zvepabonde.

Nyamashi unowu, tinoona kuti mwukati mwentaraunda dzetingadai teigara vantu vanofundiswa maningi maererano ngezveutano, kuhukoshesa nekurwa kubve kuhosha.

Vantu vazhinji vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano, ngekuti utano hwakabakosha maningi mundaramo yemuntu. Hunoita kuti akwanise kugarisana nevantu zvakanaka.

Igwinyiso remene mene vanhu vanosisa kuramba weifundiswa maringe ngezvehutano uye kuti vakone kudzingwarira ngemukuwo uwo wawanowirwa ngehosha.

Zvemene-mene, mundau dzetingadai teigara, vantu vanosise kufundiswa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakabaakosha maningi mukati mwendaramo mwedu.

Zvemenemene muntu weshe unosisa kufundiswa maringe ngezveutano maringe ngehosha dzingadai dzeinesa mukati mwemaduntu kana kuti mukati mwendau dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene remene utano hwakabaakosha maningi. Vantu vanosise kuramba veifundiswa maringe ngezveutano mukuwo dzeshe kuti vadetsereke.

Igwinyiso remene mene kuzvikora kunosisa kufundiswa vantu maringe nezvehutano kuti vanenge veifundiswa nezve hosha here kana zvemitombo.

Nyashi unouyu tinoona kuti mukati mwendau dzatinogara. Kune vantu vanohamba veifundisa vamweni maringe ngezveutano kuti hunochengetedzwa sei.

Igwinyiso remene mene tikaringira mukati mwezvibhedhleya vantu vanohamba veifundiswa maringe nezveutano uye kodzero dzavo kuti vaone utano.

Igwinyiso remene mene mukati mentaraunda yatinogara hosha kunetsa hayi tinoona vekuzvibhedhlera vanotwara tsoka dzavo veiuya kutifundisa ngezvehosha iyoyo.

Zvibhedhleya indau yakabaanaka yaampho. Kuzvibhedhleya tinoona kuti, kune vantu vanoziya ngezvemitombo, owuya vantu vanokona kurapa hosha dzakasiyana-siyana.

Zvibhedhleya indau iyo yatinosisa kuguma ponapo patingadai tavirwa ngehosha dzakasiyana-siyana, mukati mwendaramo dzedu ,dzinoita kuti nyama dzedu dzipande.

Zvemenemene mukati mwezvibhedhleya tikagumamo tinoona kuti mune zviro zvakasiyanasiyana. Kune bazi rinofundisa vantu nezvekuchengetedza utano.

Igwinyiso remene mene, mukati mwezvibhedhleya munoshanda vantu akasiyana siyana. Asi vantu ava vanenge vane ruzivo rwezveutano.

Igwinyiso re mene mene mukati mezvi bhedhleya muno betserwa vantu vaka siyana siyana uye azvina kuti ndiani anokupa rubatsiro reshe raunenge weida.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mune vantu vakawanda vanoshanda mwona imomo asi vantu ava vane ruzivo maringe nezve mitombo maringe nezvehosha Saka vanosisa kuti veidetsereka.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune vantu vanoshamo vakasiyana-siyana, vanotibetserera ponapo patinenge teida kubetsera. Izvi zvakanaka maningi ngekuti tinosisa kubetserwavo mukuvo ngemukuvo.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya nyamashi unowu tinoringira kuti mune zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisira munokone kuchengetwa zvitunha.

Igwinyiso remenemene tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoone kuti mune mitombo yakasiyanasiyana inohina hosha mwoitawo midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa mukatimwona imwomwo.

Igwinyiso, mukati mwezvibhedhleya, tinoona ndau dzakasiyana-siyana. Kune ndau dzinogara vantu, vakamirira kuti ,vaone dhokodheya, pamukuwo wacho.

Nekuti muzvibhehleya tinosise kuendemwo teitsvaka rubatsiro ndau iyi yakabanaka maningi ngekuti mune vantu vanotidzetsera apo patinenge teida kudetserwa.

Vantu vazhinji havadi kuenda kuzvibhedhleya ngekuti vanotwa kuzobhuirwa kuti vane hosha dzakadini. Asi izvi zvakabashata maningi ngekuti muntu unotofira pakanyi.

Mukati mwe zvibhedhleya nyamashi unowu tino ona kuti madhokodheya anenge arimwo kuzo detsera vonavo vangadai vane hosha dzaka siyana siyana dzino vanesa.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune vantu vakawanda maningi vanoshandamo vantu ava vanoshanda kudetseredza kuti zviite nyore kudetsera vantu.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi vantu vanoita zvekudzodza, vamweni vanoita zvekumwa, zvichisiyana nezvaunenge waronzerwa nachiremba.

Igwinyiso remene mene-mene tinoringira nyamashi unouyu kuti mitombo yoshanda zviro zvakasiyana-siyana. Kusiyana ngehosha yaungadai veizwe kune mitombo inoshandiswa kunyaradza musoro dzinopanda.

Mundu ukapuwe mutombo unisisa kutora semapuirwe aunenge waita kuchibhedhleya. Ngeiyi ndaa munhu unosisa kudetsereka pona apapo.

Mitombo inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana uye mitombo inosisa kutorwa ngemhando dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kudzodza, kumwa kana kuti kubairwa.

Igwinyiso remenemene mutombo inosisa kupuwa ngevanthu vanoziya ngezvemutombo ngekuti ukapuwa ngemunthu usingazii ngezvayo munopera kufa mukati mwezvibhedhlera.

Nyamashi unou tinoona kuti mitombo yawanda maningi asi mitombo iyi kuwanda kwayo zvinobhuya kuti hosha dzakurapwawo dzawanda zviro zvakanaka maningi.

Ukaguma mukati mwezvibhedhleya anokuhloya kuti ungadai unehosha yakadini, pedzepo otokupa mutombo waanenge weida kuti upuwe kuti uhine hosha inenge iri pauri.

Igwinyiso remene mene mitombo yakasiyana siyana uye kurapa kwemitimbo kunosiyana siyana kubudikidza ngekuti muntu wazwa hosha iri kune mitombhe inoita zvekumwiwa neinoita zvekudzidzwa.

Mitombo inoshanda zviro zvakasiyanasiyana mukati mwendaramo ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuende kuzvibhehleya kohloyiwa kuti vangadai vane hosha iri pavari.

Igwinyiso remene-mene, mitombo chiro chakanaka yaambo mukati mwendaramo yedu. Ngekuti mitombo iyi inosisa kuhina hosha ponapo patingadai teirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unowu tikaringira muntaraunda mwatinogara tinoona kuti mitombo irikuwanda maningi asi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya nevanoziya ngezvayo.

Muntu ukazwa kuti une hosha usagara pakanyi pako unosvikaa kuchibhedhlera kuti eundekohloiwa , vanokuhloya ava vanokubhiira kuti mutombo yaunosisa kutora ngeiri.

Nyamashi unowu tikaringira kuti tikaguma muzvibhedhleya tinopuwa mutombo kubudikidza ngezviro zvetinenge teizwa tinosisa kumwa mitombo iyi semabhiirwe azvinenge zvaitwa.

Igwinyiso remenemene, mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune ndau iyo inoringirwa vanhu kuti vangadai vane hosha dzakadini dzinogara pamutumbi wavo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munendau idzo dzinoita kuti vantu vakwanise kuhinwa kubudikidza ngekushanda kwendau dzona idzo.

Mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune ndau dzakasiyana-siyana, dzimweni ndau dzinotengeswe mitombo, asi kune ndau dzekuti muntu unohloyiwa hosha ingadayi iri pona paari.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau yona iyo inoshandiswa ngemadhogodheya pavanenge veida kuhloya kuti tingadai tine hosha iri inopona pamutumbi wedu.

Nyamashi uno ,tikaringira mukati mezvibhedleya tinowona kuti munendau iyo inoti madhogodheya anohamba ekuti apindemo vari vega kuti vahlore ngazi yedu, kuti ingadai inehosha ipi.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya tinoona ndau idzo dzekuti madhogodheya ndivo vega vanongenemwo, vohloya ngazi yedu.

Igwinyiso remene mene, mukwati mezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinovhenekwa ngazi kuti izobhuyiwa kuti pangadai pane hosha iri.

Tikaguma mukati mendau yechi bhedhleya tinoona kuti mukati umomo mune ndao he idzo dzinoenda ma dhokodheya kovheneka ngazi yedu

Nyamashi unou tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vazokwanisa kuvheneka ngazi dzevantu eiona kuti ine hosha iri.

Zvemene mene mukati mwezvibhedhlera mune ndau idzo dzinokona kupindwa ne madhokodheya basi kuti akwanise kutidetsera apo tinenge teyida kuhloyiwa ngazi dzedu.

Igwinyiso remene mene tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinogumemwo toona kuti mune ndau idzo dzinopinda madhokodheya chete kuti vakwanise kuvheneka ngazi dzedu.

Nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedhleya mune ndau iyo inogadzirwa mutombo uye ndau iyi inosis kuchengetedzwa isapindwa ngemuntu weshe weshe.

Wabereki vevarumbwana vanosisa kuziya utano hwevarumbwana wawo uye vanosisa kuramba veienda nevarumbwana ava kohloyiwa ngezveutano hwavo.

Varumbwana vevantu vadodori maningi vamweni vachona avakoni kubhuya kuti ndingadai ndeipandiwa pakati asi zvinonanga kumubereki kuti arambe eiziya utano hwemurumbwana wake.

Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kungwarirwa mukuwo dzeshe kuitira kuti ponapo pavanenge vawirwa ngedenda vakwanise kubatsirika muzvibhedhleya.

Madzimai anosisa kuziva kuziva maringe nezve uyano ngekuti varumbwana nguva dzimweni havabhuyi kuti ndarwara saka madzimai anosisa kuramba eyi vhenekesa varumbwana ava.

Nyamashi unoo tikaringira madzimai vazhinji vanohamba ngetsoka dzawo dzemene kuenda kuzvibhehleya nevarumbwana kuti vavhenekwe mukuwo ngemukuwo kuti vangadai vasina hosha ere.

Varumbwana vanosisa kungwarirwa kakurutu ngeiyi ndaa vabereki vanosisa kuramba veyienda enda nevana neva rumbwana kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuti vangadai vasina here hosha dzakasiyana siyana.

Ndikaringira mukati mwezvibhedhleya mwandakambopinda, ndakagumemwo ndochoona dhokodheya eishandise mudziyo waaishandisa kuhloya muntu uyo waizwi unehosha yebesha.

Mukati mwezvibhedhlera tinona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana zvinoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneke ngazi dzedu. Ngendaa iyi zvakabaanaka kwemene ngekuti mishando yavo inoite nyore.

Nyamashi unoyu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera munezvidziyo zvakabawanda maningi. Zvidziyo izvi hatikoni kuzvidudza ngemazita ngekuti hatito zviziyiwo.

Tikaringira mukati mezvibhehlera tinona kuti munemudziyo yakasiyana siyana ingadai yoshandiswa ngemadhokotera kuita mushando yakasiyana siyana asi mudziyo iyi inobetsera yambo

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwezvi bhedhleya mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore.

Sekuru angu akawa ngehosha yatangatisingazii takafonera mudziyo vemuzvibhedhleya ukauya ukaatora kanyi, ukuaendesa kuchibhedhleya.

Ndakuenda kuchibhedhlera neamweni sekuru emuganga mwangu aiya awirwa ngehosha vakasvika vochodetserwa asi pakuhloyiwa ngazi vakashandisirwa umweni mudziyo.

Tikaringira mukati mwezvibhedheya, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya. Midziyo iyi inodetsera zvakawanda-wanda mukati mwona imwomwo.

Tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana -siyana iyo inoshandiswa kuvheneka ngazi imweni inohloya kuti muntu ungadai ane hosha iri.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune zvidziyo zvakasiyana-siyana zvinosisa kushandiwa nemadhogodheya kuti mishando yavo iite nyore pakuita apo pavanotidetsera.

Zvemene mene tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo inoshandiswamwo midziyo iyi yakabatinakira yambo ngekuti inoita kuti mishando yemadhokodheya ivenyore.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inosisa kushanda mishando yakasiyana siyana mwukati mwona mwezvibhedhleya.

Maiziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo. Imweni midziyo yakhona atizii kuti inoshandeyi. Izvi zvino ziikanwa ngema dhokodheya, ndiwo ane ruziwo rwachona.

Nerimwe gore ndakaguma mukati muchibhedhleya. Ndagumemo, dhokodheya wakandibuire kuti ndinehosha ndoda kuti nditovatirepo. Ndakatopiwe mbhedha wokuti ndiwate mukati mona imomo.

Gwinyiso remene mene, tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mundau iyi mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore

Igwinyiso remene mene , tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo yemuzvibhedhlera inosanganisira movha chaidzo dzinouya kotora vanorwara.

Nyamashi ndaguma mukati mwechibhedhlera ndochoona zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvaishandiswa ngemadhokodheya kuvheneka vantu kuti vangadai vane hosha iri.

Mitombo iyo yanyamashi inosisa kugara muzvidziyo izvo zvinenge zviri kuzvibhedhleya nekuti zvidziyo idzi zvinonge zveyitonderera zvinoita kuti mitombo iyi irambe yeishanda.

Tikanaringira mukati mwechibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kudetsera ponapo dhokodheya eiita mushando wake.

Bundutso remene mene tinoringira kuti mukati mezvibhedleya mune midziyo inoshandiswa zvakasiyana siyana asi midziyo iyi inobahashanda zvakanaka

Zvemene-mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Asi mitombo iyi inongwarirwavo iri muzvidziyo zvinenge zviri muchibhedhleya.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinosisa kutibetsera pona apo patinenge tapindamwo kuti tihloiwe ngazi dzedu.

Nyamashi tika ningira tinoona kuti mukati mwe zvibhedhleya mune midziyo yakawanda maningi inoshandiswa mu mudziyo iyi inosisa kuita basa raka siyana siyana mukati mwe ndaramo.

Chakanakira midziyo yatinoona muchibhehlera ndechekuti, midziyo iyi inoite kuti mishando yemadhokodheya ive nyore ponapo pavanenge veida kuiisa.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Iyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuti vantu mushando vavo uite nyore kushanda nguva dzeshe.

Tikaningira nyamashi uno tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune zvidziyo zvakati kuti kusiyana zvidziyo izvi zvinosisa kutibetsera kana kubetsera madhokodheya kuti basa ravo riite nyore .

Ukaguma kuchibhedhlera hai unoona kuti kune movha idzo dzinobesteredza mukati mwezvibhedhlera kutakura vantu vangadai varwara muntaraunda mwona umomo.

Igwinyiso remene-mene , mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti, mune zviro zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa kuti vakone, kuningira kana kuhloya ,hosha ingadai iri pamunhu.

Tikaringira nyamashi unowu tinoguma muzvibhehleya teishandisa midziyo imweni yetinoziya imweni yetisingaziyi. Midziyo iyi inosise kutibetsera mukati mwezvibhehleya yakakosha maningi.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune izvo zvidziyo, zvinosise kushandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu, uye zvidziyo izvi zvinoite kuti mishando yemadhogodheya iitenyore.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya mune mudziyo inoshanda mishando yakasiyana siyana uye midziyo iyi yakabaanaka maningi ngekuti inoita kuti hosha dzedu dzivhenekwe pona apo patinenge tagumirwa.

Vantu vazhinji tikagume muchibhehleya madhokodheya anoshandisa zviro zvavanotishandisira kana kuti midziyo yeimwona umwomwo kuti vakwanise kuzotanga kutihloya.

Zvemene mene nyamashi ndagumapo pachibhedhlera ndeida kuhinwa hosha yangu ndaona dhokodheya akabata midziyo iyo yaashandisa kundiningira kuti ndingadai ndine hosha iri.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhedheya, mwaane zvidziyo zvakawanda-wanda, izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya, kuita mishando yakasiyana-siyana . Zvimweni zvidziyo zvinovheneka ngazi.

Zvemenemene mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyanasiyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya imweni midziyo inoshandiswe kuhloya muntu kuti ungadai ane hosha iri.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo iyo inoshandiswa yakasiyana siyana asi inodetsera vantu kuti vakone zviro zvakasiyana.

Mukati mezvibhedheya tinoningira kuti tinoona midziyo yakasiyana siyana nekuti midziyo iyi hatiiziyi kuti inoita basa reyi asi inoshanda yamho mukati mwonaimwomwo.

Mukati mwenzika yetinorarama nyamashi unoyu tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisa kushanda zvakasiyana siyana mukati mwona mwomwo.

Nyamashi ndaguma kuchibhedhleya nasekuru angu vakakuwara murenje wavo vapuwa chidziyo chekushandisa kuti vakone kuhambisa mukati mwona umwomwo.

Ngenda ye zvidziyo zviri mu zvibhedhleya madhokodheya vano ona mishando yavo ichi ita nyore kuyi ita ponapo pa vanenge vei hloya muntu.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune movha. Movha dzona idzodzo dzinohamba dzeitora antu angadai vawirwa ngehosha.

Nyamashi taona kuti, mitombo yaayo nyamashi yakasiyana. Kune vanomwa mitombo iyi ,kwoita vanoita zvekudzodza, pavanenge veizwa kupanda ,nevanoita zvekubairwa.

Mitombo yanyamashi yakabanaka maningi pona apapo kupodza hosha ngekuti mitombo iyi inobashanda zvegwinyiso kuhina hosha uye inosisa kuramba igare panotondorera.

Mitombo yanyamashi yakabanaka yambo ngekuti mitombo iyi vantu vanosisa kuipuwa kuzvibhedhlera ngvanoziya nezvayo hino tinosisa kuenda kuzvibhedhlera kopuwa.

Mutombo yekudhaya yaiya mitombo yasiyana neyanyamashi. Nyamashi unoo vantu tinototsvake mutombo kuzvibhehleya kana kuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remenemene mitombo yanyamashi yabaasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti tikaningira mitombo yanyamashi tinoiona mukati mezvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yabaasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo iyi inosisa kuhina vantu hosha dzavanenge veizwa uye inosisa kugara panotontorera.

Mukatenga mitombo muchitoro munotengeserwa mitombo vanokubhiira kuti unosisa kuimwa zvakadii uye kuunwa kwemazuwa manganai.

Igwinyiso remene-mene, tinoringira kuti mitombo chiro chakakosha maningi mukati mwemiganga dzedu ,ngekuti chinohina vantu vanenge veyirwara kuti vapone.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana, mitombo iyi inosisa kutibetsera ponapo petinonga tawirwa ngehosha.

Mutombo yanyamashi mutombo yakanaka maningi kana muntu ukaitora semabhuirwe azvinenge azvakaitwa ngemadhokodheya asi kune vanoitorawo ngemhando yakashata kupeisira yaita zvinodhaka.

Mutombo yenyamashi pandaenda kuchibhedhleya ndaipuwa. Ndaizwa mundani ndisingaati, mweipanda mundani. Pandapuwa mutombo wakona iiii akiti ndabva ndatopona.

Mitombo yanyamashi mutombo yakabanaka yambo nekuti mitombo iyi inohina hosha dzakati kuti kusiyana mukati mendaramo dzedu. Uye inosisa kugara panotontorera nguwa dzeshe.

Igwinyiso remene mene mukati mwendaramo muntu ukazwa hosha vekuzvibhedhleya Vanokupa mutombo yekuti ushandise uye vanokubhuira kuti womwa sei.

Zvemene-mene mitombo yakabanaka maningi ngekuti mitombo yakugadzirwa nyamashi uno uyu. Inobasisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana, uye tinosisa kuipuva ngeve kuzvibhedhleya.

Igwinyiso yemene-mene, mukati mwezvibhedhleya tikaendeyo teizwa hosha. Vanotipa mutombo, mitombo iyi tinosisa kuishandisa semabhuirwe atinange tazviitwa.

Yanyamashi, zvakanakira kuti tinoipuwa ngemadhokodheya ,asi kana isiri muzvibhedhleya tinosisa kuitsvaka kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo, yakabaanaka yaampho, ngekuti mitombo iyi ,inosisa kutidetsera pona apo ,patinenge tarwara, uye tinosisa kuitora semabhuirwe ezvinenge zvakaitwa ngemadhokodheya.

Igwinyiso remenemene mitombo yenyemashi inosisa kugara panotondorera uye tinosiyisa kuichengetedza kubuditsidza kuiviga kuvarumbwana.

Igwinyiso remene mene mukati mwemataundi tinoona kuti mune zvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyi ndeyechimanje manje asi inobahina zvemene mene.

Ngekuti munhu unenge wabatwa ngehosha pedzepo vekuzvibhehleya avambononoki vanotorumba rumba kuti vakupe mutombo uno hina hosha yaunenge wabatwa mitombo idzi dzinobaashanda yaamho.

Mitombo ye kudhaya yasiyana ne mitombo ya nyamashi mitombo ya nyamashi ino shandiswa zvaka siyana kune vanoita zveku dzodza mitombo iyi koita vanoita zveku bairwa ku zvi bhedhlera.

Ndakarwara zvisingaiti ngerimweni gore, ndochoenda kuchibhedhleya koodetserwa ngemadhokodhaya akandipa mitombo wandaimwa zuva ngezuva kusvika hosha yangu yapera.

Mitombo yenyamashi yakanaka maningi. Mitombo iyi tikaishaya kuzvibhedhleya ,tinonyorerwa gwaro rokuenda koitsvaka kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Igwinyiso muntu unosisa kunge eimwa mutombo semapuwirwe anenge aita kuzvibhehleya. Izvi zvakabakosha maningi.

Nyamashi unou muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedhleya unopiwa mutombo uye wobhuirwa kuti mutombo uwowo uchaumwa mazuva manganai uye kanganai pazuva.

Mitombo yakanaka maningi, mitombo yanyamashi inosisa kutibetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana, inosisa kushanda.

Igwinyiso remene-mene mukati mwemitombo dzakasiyana -siyana munenge mune zviro zvinoita kuti munhu ahinwe hosha ingadai iri paari.

Nyamashi ndaguma kuchibhehleya ndeizwa kupanda kwedzoro rangu. Ndasvika dhokodheya ochondipe mutombo waandipa kuti ndizomwa kwemazuwa matatu ndichaita sekudaro ndipore.

Zvemene-mene tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo iyo yatinopuwa ponapo patinenge tazi tarwara mukati mwendaramo yedu. Toipuwa ngemadhogodheya.

Nyamashi mitombo tinoiona kuti inodetsera yaambho imweni mitombo yakanakira kuti vanthu avaiti zvinodhaka uye vanthu vanotopora kubva kumwa mutombo uwowo.

Tikaringira mitombo iriyo nyamashi unowu tinoona kuti mitombo iyi inodetsera zvakasiyana siyana. Uye vantu vanoitorawo zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo kuti vahine hosha dzakasiyana.

Zvemene-mene, mitombo yanyamashi yakabasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti tikaringira, mitombo yenyamashi vantu tinoiona kuzvibhedhleya. Kana tikaitameyo toiona kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Nyamashi ndazwa zino rangu rei panda ndocho enda ku chibhedhleya nda gumeyo vocho ndipa mutombo mutombo uyu unobai shanda yambo ndikazi ndino sisa kuyi tora mukuwo apo parino rwadza zve.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tarwara zviya tinopuwa mutombo , mutombo uyu tinosiswa kuutora semabhuyirwe azvinenge zvakaitwa nadhogodheya.

Igwinyiso remene-mene mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inohina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Mitombo muntu unosisa kumwa semabhuirwe ainenge yakaita. Ngekuti ukamwa zvisizvo vamweni vanopeisera voitora kuita zvinodhaka.

Mitombo yanyamashi, tinosisa kuiona kuzvibhedhleya, asi vantu vanokurudzirwa kuti vamwe mutombo wona uwowo ,pamazuva anenge akabhuiwa nadhokoteya.

Pasina kunyeperana hai mitombo yanyamashi yakawoma inombahina hosha dzakasiyana siyana pasina kufungidzira kana kudini tinosisa kuimwa mitombo.

Igwinyiso remene mene. Muntu unosisa kuzviziya utano hwake hwenxoko. Nxoko dzako dzikaoneka kuti dzakatamika, unosisa kuenda kuzvikora zvinofundisa vanhu vona ivavo.

Nyamashi unowu tinoona kuti utano hwendxondo hwakabakosha maningi . Ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka mukati mwendau.

Igwinyiso remenemene vantu vane chirwere chendxondo dzakashota vanosisa kutsvakirwa pavo pavanogara veifundiswa mushando dzavanokonawo kuita mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene, utano hwendxondo hwakabakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti hunoita kuti vantu vagarisane zvakanaka.

Zvemenemene vantu vanorarama ngehurema vanosisa kudetserwa kuzvibhehlera nekuti kuzvibhehlera kune midziyo yakasiyana siyana iyo inoita kuti vakwanise kudetsereka.

Vantu vekudhaya vaisaenda kuzvibhedhlera asi iwewe nyamashi ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako ndapota muntu unosisa kuenda kuchibhedhlera ngekuti kunodetserwa vantu zvakasiyana siyana .

Igwinyiso vantu vanosisa kuenda kuzvikora kuti vafundiswe ngezviro zvakasiyana-siyana uye kuti vakone kuziva maringe nezvehutano hwavo nehosha dziriyo he.

Vantu tinosisa kuguma kuzvibhedhlera ponapo patinenge tarwara muntu usajairira kuramba wakawata pakanyi pako ngekuti unofa usina kana kumbopuwa mutombo kana kuhloyiwa.

Ingwinyiso re mene mene ndaka hamba kuchi bhedhleya ndeinda kuno ona sekuru angu airwara ndagumeyo ndakaona mundu waiva asina marenje asi wanga ane midziyo ya aishandisa kuhambisa yemuchi bhedhleya.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwendaramo dzedu , tinoona kuti ,vantu vanorwara ngehosha dzakasiyana-siyana uye vanosisa kutora mitombo pona pavanenge vadzipuwa kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remenemene vanthu vanosisa kuguma kuzvibhedhlera ponapo pavanenge vazwa kuti varwadziwa kuti vafundiswe maringe ngezveutano hwavo.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedhlera munosisa kudetserwa muntu weshe unenge azwa hosha kuti akwanise kupona kune avo vanodetsera vantu kuti vahinike.

Igwinyiso remene mene tikaringira kuti vantu vanorwara veyi guma kuzvibhedhleya vakabawanda kwemene. Ngekuti kuzvibhedhleya vantu vanobadetserwa yampho

Igwinyiso remene mene, tinoone kuti mukati mezvibhedhleya munoendwa ngevantu vakasiyana siyana ngekuti chibhedhleya chinoashire muntu weshe zvisinei nekuti muntu uyu wakaremara ere.

Nyamashi muntu weshe unozwa papanda mukati mwemutumbi wake unosisa kutorumba pona apapo kuchibhehleya kuti ayende kodetserwa ngemadhokoteya.

Teikarakadza mukati mendaramo, tinoona kuti vantu vanorarama zvakasiyana-siyana uye ngeurwere hwakasiyana siyana sezvo kuzvibhedhlera vantu vanosise kudetserwa. Ukaone une hosha unosise kuendeyo.

Nyamashi unoyu muntu unosisa kuenda kuchibhedhlera mukuwo ngemukuwo ngekuti ndau iyi unosisa kudetserwa maringe ngehosha idzi dzetisingaoni ngemadziso.

Muntu ukarwara ndapota usagara pakanyi pako kana kutsvaka zviporofita. Muntu unosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti ndiko kune rubetsero rwakona rwatinoona kubva kumadhogodheya.

Igwinyiso remene mene ,Muntu ukarwara guma kuzvibhehleya .Usaenda kun'anga kana maporofita ,unosisa kudetserwa kundau dzezvibhehleya ngekuti vantu vanoziya ngezvemutombo ava.

Vantu vanosisa kuramba veienda kovhenekwa ngazi yavo mukuwo ngemukuwo ngekuti izvi zvinoita kuti muntu aziye hosha ingadai yeipona paari.

Zvemene-mene, mukati mwentharaunda dzetingadai te igara, tinoona kuti munthu unosise kuramba eishamba nyara, pona apo panenge ashandisa chimbuzi kuti asabatwa ngehosha.

Igwinyiso muntu unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuramba weihloyiwa ngazi yako kuti ionekwe kuti inenge isina hosha ere inopona pauri.

Igwinyiso remenemene muntu njee unosisa kudzingwarira utano hwako uye kuziva zviro zvinoita kuti udzivirire hosha dzakati kuti mukati mweupenyu.

Igwinyiso remenemene nyamashi vantu vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuti iwonekwe kuti ingadai isina ere hosha inopona pangazi yona iyoyo uye kuti tobetsereka sei.

Muntu njee unosisa kuziya kuti ndiwe wakakosha uye unosisa kudzingwarira kubudikidza ngehosha dzakasiyana-siyana dzinomomotera vantu.

Tikaringira muntu nje Unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuteerera vantu vekuzvibhedhleya vanoti muntu ramva weivhenekwa ngazi yako gako mukuwo ngemukuwo dzakasiyana.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti muntu njee unosisa kuramba weishambe nyara dzako ponapo paunenge woda kurya, kana kuti ponapo paunenge wabva kushandisa chimbuzi.

Nyamashe unowu, wotorarama tinowona kuti vantu vazhinji vanenge veyirwara ngehosha dzakasiyana siyana, asi vasingazivi. Munthu unokurudzirwa kuti uyende kuchibhedhleya kuvhenekwa ngazi mukuwo ngemukuwo.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwendau dzatingadai teigaramwo munevantu vasingakoni kudzingwarira vantu vaneuchapa avo vanokasira kubatwa ngeurwere kubudikidza ngeuchapa.

Muntunje unosisa kudzingwarira kuti ukwanise kurwisa hosha dzakadai kusiyana mukati mwendaramo yako uye unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo.

Igwinyiso remene mene muntu nje unosisa kudzingwarira maringe nezvehutano hwako ngekuti hutano hwako yakakosha maningi mukati mendaramo yako muntu nje.

Igwinyiso remene-mene, muntunje unosisa kudzingwarira mukuwo dzeshe, kuti udetsereke, kubudikidza ngekurwisa hosha dzakasiyana-siyana ,mukati mwendaramo yako.

Tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, tinobaawona kuti munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana, zvichisiyana ngekuti muntu wazwa hosha iri.

Mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo makanaka maningi, ngekuti zvitoro izvi zvinotibetsera ponapo patinenge tashaya mitombo mukati mwezvibhedhleya.

Igwinyiso remenemene, mukati mezvitoro zvinotengese mitombo mwakabaanaka yaampho ngekuti tinodetserwa pona apo patinenge teitsvake mutombo.

Igwinyiso remene mene muzvitoro zvinotengesa mitombo makabanaka maningi ngekuti munoita kuti vantu vakone kudetsereka pona pavanotsvaka mutombo.

Igwinyiso remenemene, mukati mezvitoro zvinotengese mitombo mune vantu vanoziya ngezvamo vanosisa kutidetsera ponapo patinenge techida kutenga mitombo yachona.

Igwinyiso re mene mene zvimweni zvi bhehleya mukati mazvo azvina zvitoro zvino tengesa mitombo asi zvinobai sisa kunge zvitobairi nazvo ngekuti vandu vasizi kuhamba ngepa kuru kuru ku tsvake mitombo iyi .

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvakanaka maningi, ngekuti kuzvitoro uko, tinopuwa mitombo yatinenge teida ,uye mitombo yatinenge tabhuirwa ngemadhokodhera ,kuti tizotora.

Tikaringira mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo mune vantu vanoshandamo vanoziya nezvemitombo yakona vantu ava vanosisa kutibhuyira kuti mutombo uyu toumwa sei.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo, tinoona kuti mune vantu vanoziya ngezvamwo. Antu ava vanobaatidetsera yaambo pona apo patinenge teida mutombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo yakasiyana siyana asi vanthu ava vanotarisira kuti munthu unode mutombo auye ngegwaro raanenge akanyorerwa ndidhokodheya kuti uzotengeserwa mutombo.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo mune vantu vanoshandemwo vanoziya ngezvazvo izvi zvakanakira kuti muntu aufi apo pona paunenge wapuwa mutombo usiwo.

Igwinyiso remenemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo dzakabaanaka yaamho uye zvitoro izvi zvinosise kunge zviri pasinte nesu ngekuti patinenge teide mitombo hatisisi kuhamba mimango mikurutu.

Tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mitombo ikatamika vanotinyorera gwaro rekuti tiende kunotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo

Tikaningira mukati mezvibhedhlera mune zvimweni zvibhedhlera zvine zvitoro zvinotengesa mitombo asi zvimweni zvibhedhlera azvina zvitoro izvi zvinooneka mumatawundi.

Ndakaenda kuchibhedhleya ndikahloiwa ndochoonekwa kuti ndine hosha yakadai. Kuzoti vandipe mutombo vakautama ndikazi ndiende kunotenga mutombo kuchitoro chinotengesa mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabanaka maningi mukati memuganga. Ngekuti zvitoro izvi zvinobetsera ponapo patinenge tatama mutombo, mukati mwezvibhedhleya toenda kotenga kona ikweyo.

Igwinyiso remenemene vantu vanoshanda kuzvitoro zvinotengese mutombo vanosise kunge veiziya maringe ngezve mutombo wakona.

Igwinyiso remenemene zvitoro zvinoba tengese mutombo zvinosisa kunge zviri pasinde ngezvibhehleya kuti vantu tisahamba mumango mukurutu kutsvaka zvitoro izvi pona patinenge tashaya mutombo kuzvibhehleya.

Mukati mezvibhedhlera mukatamika mitombo vantu vanonyorerwa gwaro rekuti vaende kundotsvaka Mutombo wakona akutengesa mitombo mundaraunda imomo.

Vantu tinosvitsa kufundiswa maringe ngezveutano konapo panenge paita hosha yakurumbira maningi. Uye vantu vanosvitsa kutifundisa, ngevemuzvibhedhleya vanoshandamo.

Vantu vekuzvibhehleya vanohamba veifundisa vantu maringe ngezvehosha dzingadai dzeinesa pamukuwo wachona. Izvi zvakabanaka maningi.

Nyamashi tikaringira hosha ikanesa maningi mukati mwentaraunda, vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa vantu kuti vangarwisa sei hosha yona iyoyo.

Ngendaa yekuti hosha ingadai yanetsa mukati mwentaraunda, vekuzvibhedhlera vanohamba nekuisa zvikwangwari veifundisa vantu kuti vopona sei pahosha yona iyoyo.

Nyamashi unowo tinoona kuti mukati muzvibhehleya munenge mune zvikwangwari kana zvinyorwa zvinofundisa vantu mhando dzakasiyana siyana dzekudziirira ndidzo hohsa

Mukati mentaraunda dzetinogara tinoona kuti vamweni vantu vekuchibhedhlera vanohamba veifundisa vakabata zvinyorwa kufundisa vantu maringe nezveutano.

Nyamushi unou mukati mwenharaunda dzatingadayi teigara pamweni pacho tinobaadhibana nezvikwangwari zvinenge zvakanyora maringe ngezvekufundisa vantu ngezveutano.

Igwinyiso remene mene antu anosisa kufundiswa maringe nezvehutano kukosherabutano mukati Mavangadai meigara kuti vasazobatwa hosha dzakasiyana siyana.

Ntombi nevadzimai vanosisa kuziya maringe ngezve utano hwechibereko ngekuti chibereko chinobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, saka chinoramba cheisisa kuhloiwa.

Vantu vechidzimai vanosise kuramba veivhenekwa maringe ngezve ngazi yavo. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti vanobetsereka pona apo pavanonga vazwa hosha yechibereko.

Tikaringira mwukati mwechibereko chevadzimai tinoona kuti chinosisa kuramba cheivhenekwa ngemadhokodheya kuti chionekwe kuti chingadai ere chisina hosha ingapona pachedu.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvi bhedhleya tinoona kuti kune vanoita zvekuvheneka bereko zvemadzimai izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinodziirire utachuona hwacho.

Igwinyiso remene mene. Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veyienda kunovhenekwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere ingadai yeipona pavari.

Vantu vechidzimai vanokurudzirwa kuti varambe veivhenekwa chibereko chavo. Ngekuti chibereko ichi ndicho chinochengeta utachivana hwakasiyana-siyana hunobata madzimai.

Nyamashi unowu tinoona kuti vana hurwane kana madzimai vanosisa veiningirwa chibereko chavo kuti chingadai chisina hosha ere. Izvi zvakabanaka maningi.

Igwinyiso re mene mene tino ringira mukati mwe mataundi kuti mune zvirongwa izvo zvino shanda ku vheneka madzimai chi bereko chavo kuti chionekwe chingadai chisina hosha ere.

Nyamashi unowu tinoona kuti ,vantu vechidzimai vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezvechibereko chavo, uye kuti chingadai chisina hosha ere.

Mitombo yanyashi mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inohina zvakabaa siyana-siyana kune avo vane marenje anorwadza inopodza kune vane dzoro rinorwadza inoripodza.

Nyamashi tinoona kuti mutombo yakasiyana siyana inorapa hosha dzakasiyana siyana kune mutombo unohina mundu kana wakuwara yotokuhina panopanda pachona

Mitombo yakabaa naka maningi mukati mwendaramo ngekuti mitombo ino tidetsera ponapo patinenge tawirwa ngematambudziko akasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu.

Mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana, mukati mwemphatso. Ngeiyi ndaa ,muntu ukakuwara kana weirumba, unosisa kuenda kuchibhedhleya ,unopuwa mitombo kwona ikweyo.

Mutombo yekudhaya yaiya yakanaka asi nyamashi taane mutombo wona uyo unorapa hosha chaiyo chaiyo inenge yeizwa muntu.

Tikaringira mukati mwevantu vanoita zvekurumba ngedzimweni mukuwo vanozwa makumbo awo opanda, vantu ava vanosisa kupiwe mitombo kuzvibhehlera kuti vanyaradzwe zvinopanda .

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mitombo inoba hina zviro zvakasiyana siyana kune iyo inonyaradza marenje anorwadza mukati mevandu vaya vanoita zvekurumba mujaho

Zvemene mene mitombo inoshanda kuhina zviro zvakasiyana kune vanoita zvekurumba ukakuwara pona paunonga wakuwara unosisa kupiwe mitombo kuti uhinwe panenge peipanda.

Mitombo inoshanda zviro zvaka siyana siyana tika ningira vanoita zve mujaho vanokona kukwara voto puwa mutombo pavano puwa mutombo pona apapo zvinotobva zvato nyarara.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi, mitombo yanyamashi kune iyo inonyaradza panenge pakakuwara kumwiri wakaita semarenje emuntu.

Nyamashi unowu tione kuti mitombo imobaa shanda zvakasiyana mukati mwendaramo dzevantu uye mitombo iyi yakaba kosha yambo inosisa kuti detsera.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvinoshandiswa ngemadhokodheya. Kuti vakwanise kuringira ngazi dzedu, kuti dzingadai dzine hosha iri.

Nyamashi tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa yeidetsera muntu weshe ungadai arimwona imwomwo izvi zvakabanaka maningi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoshandiswa nemadhokodheya isusu zvidziyo zvakhona tinokona kusazviziva nekuti atina kufunda nezvemitombo.

Nyamashi unowu, tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya, mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inoita kuti mishando yema dhokodheya, ive nyore.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya tikagumamwo hai, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuvheneka ngazi dzevanhu.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mwezvibhehleya munemudziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuita mishando yavo yakanaka uye mishando yavo ite nyore.

Zvemene-mene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuita mishando yawo.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanogume muzvibhedhlera pavanogumepo vanodetserwa ngemadhokodheya veivhenekwa veishandisirwe michini yakasiyana siyana.

Igwinyiso rwmenw mene tikapinda mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vavheneke ngazi dzedu.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya ngekuti kundau iyi yechibhedhleya kune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kuvheneka ngazi dzedu ngemadhokodheya.

Mitombo yekudhaya yaiva mitombo yakanaka, ngekuti vazhinji taitoiona pasina muthuso. Kuti tikwanise kuhinwa hosha ingadai yakatimomotera.

Nyamashi unowu tikaringira, tinoona kuti mitombo yekaretu, mitombo yakabanaka yaamho ngekuti mitombo iyi inosisa kutibetsera ponapo, patinenge tazwa hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi ndabamuka ndakatwarana netsoka dzangu Ndeienda kugwasha pandagumeyo ndochikume hangu mashakani ezumbani kuti ndirape hosha yandinayo yebesha.

Igwinyiso remene-mene vantu tinosisa kushandise mitombo yekudhaya ponapo patisingakwanisi kuhanira kuchibhedhlera, totoshandise mutombo kuti tihinwe.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya inosisa kuramba yeishanda nyamashi ngekuti mitombo iyi yaibaahina zvemene-mene uye ndiyo yakachengeta vasharukwa vedu.

Igwinyiso remene-mene, vantu vekudhaya kwemene vaibashandisa mitombo yemumagwasha. Vazhinji vakhona vaisaenda muzvibhehleya asi vaienda mugwasha votozvitsvakire mutombo.

Tikaringira mukati mwentaraunda dzatingadai teigara tinoona kuti vamweni vasharukwa avaendi kuzvibhedhlera asi vanoshandise mitombo yekudhaya iyo yavachiri kuziya nanyamashi.

Igwinyiso remene-mene mitombo yakudhaya mitombo yakabanaka yaamho, uye mitombo iyi inosisa kuti betsera ponapo patinenge tavirwa ngehosha dzatisikazwisisi mitombo iyi inobahina.

Zvemene mene mitombo yekudhaya amweni vaita zvekukuma mashakani pedzepo vapedza kukuma mashakani vouya nayo boise mumvura yotomwiwa kuhina hosha.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi ino darikawo yekudhaya yekudhaya vandu vaingoimwa vasinga ziyi kuti ino hina chiinyi.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi, ngekuti vantu vasaitora zvisizvo uye vantu vamweni vaitwa kufa kubudikidza ndiyo, saka vantu vaitora nemandorokwati.

Mitombo yekudhaya yaizikanwa ngevasharukwa vasharukwa ava vaisisa kuti detsera pona apo kwatinenge tawirwa nehosha votipa mutombo totohinwa hosha.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mitombo yekudhaya yasara ngevashomani vanoziya ngezvayo vantu ava vanosisawo kuramba veitifundisa kuti tirambewo teiziya mitombo iyi .

Vamweni sekuru vemuganga mwandinogara ukarwara vanokutsvakira mitombo mukati memagwasha. Vanouya kana nembidzi chaiyo votokupa votsenga votopora.

Tikaningira mutombo yekudhaya vasharukwa vemene mene ndivo vaitoziya nezvemutombo idzi kuti yaihina chiini uye yaidetsera pakadini muntu waisisa kuishandisa kwemazuwa manganai.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yakaretu vantu vazhinji vaikona kuishandisa, asi nyamashi vantu avasisina ruzivo ngezvemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya vantu vaisisa kuishandisa maningi ngekuti zvibhedhleya zvaiya zviri zvishoma kana kumweni kukanyi zvaitotamika, saka vaipedzisira vatsvake mitombo iyi.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yakanaka maningi ,ngekuti mitombo iyi yaiya yeionekwa mukati mweberere dzematso dzeamweni, uye amweni adziona pasina mutuso wevabvisa.

Nyamashi unowu vantu vazhinji avachaziyi maringe ngezvemitombo yaishandiswe kudhaya vamweni takuita ekuzwa yanyaya vamweni vanotoita zvekuerenga

Nyamashi unowo ndashangana nasekuru vamweni mashango veyi tsvake mitombo. Mitombo yavaitsvaka iyi vaitsvaka mbiti vechiti inorape zino.

Tikaringira mukati mendaraunda mwatinogari tinogona kuti amweni awagumi kana kuchibhedhleya ngekuti vanoziya mitombo yekaretu. Mitombo iyi inovadetsera yambo ponapo paanenge eirwara kurwara.

Nyamashi unowu tinoona kuyi mutombo yekudhaya yasara nevantu vashoma nana vanoziya ngezvayo uye mutombo iyi inosiso kuti hina ponapo patinenge tazwa hosha.

Nyamashi tinoono kuti mukati mwentaraunda dzatinogara mune mitombo yakasiyana siyana mitombo yekudhaya yaishandiswa nevasharukwa vasharukwa ava vaitidetsera ponapo tinenge tazwa hosha dzaka siyana siya.

Mitombo yekudhaya inosisa kunge yei remekedzwa maningi vantu vachiri kuziya nezvayo anosisa kufundisawo vamweni vasingacha zivi nezvayo.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mitombo dzekudhaya dzasara ngevantu vashoma vanoziya nezvayo. Vantu ava vanosisa kuramba veitifundisawo kuti tizokona kudzishandisa.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yenyamashi ngekuti mitombo yekudhayaa , vantu vaiii... taiiona pasina kana muthuso watinenge tabvisa uye waibaarapa zvemene- mene.

Igwinyiso remenemene tikaringira karetu kedu kana kudhaya kwedu vanhu vaishandisa mitombo iyo vaiona mumagwasha kuti vakwanise kuhina hosha.

Sekuru anogara pasinde pepamuzi pedu avaendi kuchibhehleya wona avavo vakarwara unoona votora kasaka kawo kuenda mugwasha kotsvake mutombo votozvihina.

Tikaringira mukati mwema taundi kana mukati mwemukanyi mwetinogara tinoona kuti mune vantu vanoita zvekutengesa mitombo dzekaretu idzo dzinosanganisira mbiti nedzimweni.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya, yaiya yakanaka. Vanyu vaitohamba mimango mikurutu ,veienda kotsvake mitombo iyi, mukati mwemagwasha akasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya antu anosisa kurambawo eifundisa varumbwana kuti inoshanda sei uye mbiti dzacho ndedzipi dzinogadzirwe mitombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yanga yakanaka maningi nekuti yaita kuti vantu vadetsereke ponapo pavanenge veida kurapwa hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo mwavo.

Igwinyiso remene- mene, mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya taitohamba mimango mikurutu teyiyenda kuyitsvaka mitombo iyi kuti tikwanise kuhina hosha dzakasiyana -siyana.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevasharuka, vevanhu. Vasharukwa ava vaitidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha votipe mitombo, kuti tikwanise kuhinika.

Igwinyiso remenemene, vanthu vekudhaya vaitsvake mithombo kubva kumbiti woo wo woisa mumvura vonyika munthu otomwa mvura yona iyoyo.

Nyamashi tinoringira kuti mukati muzvibhehleya hamusisina mitombo yekudhaya mitombo yekudhaya tinokona mugwasha akasiyana siyana magwasha acho.

Nezuro ndakazwe zino rangu reipanda ndochoende kuna sekuru anogare padhuze nepedu vakandipe nzinde yandakatsenga tsenga Ndakatozwe zino rangu rae risingachapandi.

Kudhaya kwemene vantu vai shandise mitombo yemuma gwasha mitombo iyi yai tsvakwa ngevantu vai ziya ngezvayo kunyanya.

Mitombo yeku dhaya vamweni vai kume mishakano woise mu mvura votomwa voto hina hosha izvi zvaiya zvakabai naka yambo nekuti taiona pasina mutuso.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vasiri kuziya nezvemitombo dzekudhaya vavashomani maningi uye vantu ava vanosisa kurambawo veifundisa vasingazivi nezvayo.

Mukati mwenharaunda dzatinogara, kune vanhu vasingaendi kuzvibhedhleya. Vantu vona avavo, vachiri kushandisa mitombo yekudhaya asi dzeitoshanda yaambo.

Mitombo yekudhaya vantu vaitorongedza mabhegi avo kuti vahambe mumango mikurutu kuti vaende kunotsvaka mitombo iyi mukati memagwasha .

Nyamashi unou tinoona kuti vantu vachiri kuziya ngezvemutombo dzekudhaya vava vashoma mukati mwendaraunda vantu ava vanosisa fundisawo vamweni maringe ngezvemutombo idzi.

Igwinyiso remene-mene, vantu vekudhaya vasaimboziya ngezvezvibhedhleya, ngekuti vaiya madhokodheya pachavo. Vaitsvake mitombo yakhona vari vemene.

Mitombo yekudhaya yaizikanwa ngevasharukwa vemene vazhinji vedu vakurarama nyamashi atinyanyi kuziya ngezve mutombo iyi tinosisa kutodetserwa

Mitombo yekaretu mukati mendau anhu ekare ayi shandisa iyi mutombo iyi inoda muntu unonasa kuziya nezvayo maningi ngekuti ii ungapera kuuraya vantu

Nyamashi unowu tinoona kuti mutombo yekaretu yasara nevantu vashoma vanoziya ngezvayo uye mutombo iyi vantu vanoresisa kuramba veifundisawo vamweni kuti vaziye ngezvayo.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi uye yaisisa kutsvakwa ngevantu vaiva neruzivo rwakona kuti vantu vasapera kufa vapuwa mitombo isiriyo.

Zvemene mene mitombo yekudhaya yaibaashanda zvemene ngekuti vantu vaiya veishandisa kurapa hosha chete kwete kugadzira zviro zvinoita senge zviro zvekudhaka.

Igwinyiso remene-mene, mukati mentaraunda dzatinogara mutori nevantu vachirikuziya maningi ngezvemitombo dzekudhaya. Vantu ava vanosisa kufundisawo vamweni kuti tiziye.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya yaiya mitombo iyo yaikwanisa kudetsera vantu hosha dzakasiyanasiyana ngekuti mitombo iyi yaitsvakwa mumagwasha vantu vaito hamba mimango mikurutu.

Igwinyiso remene-mene mitombo chiro chakanaka maningi kunyanya nyanya mitombo yekaretu yaiba shanda zvemene mene kuhina hosha dzakati kuti kusiyana mukati mwendaramo.

Ingwinyiso remeneme mitombo yekudhaya kazhinji edu taienda kooitsa mumagwasha kuti tiuye kunohina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzedu hosha dzeitohinwa .

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi ngekuti vantu vazhini vaiiona pasina mutuso votodetsereka kuhina hosha yotopora.

Zvemenemene, mitombo yekudhaya vantu vaihamba mimango mikurutu kuenda kootsvaka mitombo iyi. Pedzepo, vopedza vokuma mashakani, vomatwa, vogadzira mushonga

Zvemene-mene mitombo inoshanda zvakasiyana-siyana Kunyanya-nyanya mitombo yekudhaya vantu vaitoitsvaka mumagwasha. Kuti vakwanise kuhina hosha dzakaita kunga tei besha.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka yambo ngekuti mitombo iyi vantu vanoshandisa zvemandoro kwaton zvasiyana neyanyamashi zvekuti vamweni vanoitora sezvinodhaka.